Andrainarivo raha atao tazan-davitra miaraka amin'izato trano marobe mandrafitra azy eo ambanin'ny lanitra feno raho-mainty sy avana ary ihany koa masoandro.